Owesifazana ogqoke impahla ezitshengisa ukuba ngowezempilakahle. Wavala amakhala kanye lamehlo, Okutshengisa ukuba kukhona akuhlola kulo ohlezi phansi, okhamise umlomo.

Owesifazana ogqoke isikhethi lebhulawuzi emhlophe . Okutshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle ,osekungaba ngumongikazi loba Udokothela. Uhlaba umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kwemihlanu ijekiseni esandleni sokunxele.

Umfanekiso otshengisa ukuba ligcikwane elingaba lingaba ngeleHIV esingathi ngelengculaza loba omunye umkhuhlane oyingozi ohlasela umzimba womuntu.

Abantu abakhanya bezivale kakhulu. Bagqoke okumhlophe. Bavale amakhala, amehlo, lemilomo lamakhanda Okukhanya ukuba imithi labayifafazayo ingabe iyingozi kakhulu. Kukhona okulesibag...isikhwama esiyihalantshisi, okukhanya angani yisikhwama esifaka izidumbu...

Owesifazana ogqoke impahla ezitshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle. Okuzimpahla eziluhlaza, okwesibhakabhaka. Uhlaba owesilisa ohlezi phansi, ijekiseni esandleni sokunxele.

Abesifazana kanye lowesilisa oyedwa abamileyo Abagqoke impahla ezilembala ehlukeneyo. Abanye batshengisa ukuba ngabezempilakahle. Okungabs ngomongikazi.

Owesifazana omileyo ogqoke impahla ezilombala olibhakabhaka ozivale amakhala lomlomo ohlaba owesilisa ijekiseni ohlezi phansi okutshengisa ukuba uyagula.

Umuntu ogqoke impahla ezempilakahle ezokuzivikela uzivale amakhala, umlomo kanye lamehlo lekhanda. Wagqoka amagilavu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa ukuba kukhona azivikela kikho.

Abantu abagqoke amahovolosi alombala olithanga, amagilovisi alombala oluhlaza tshoko bazivale amakhanda lamehlo lamakhala konke okutshengisa ukuba bekukhona ekade bekufafaza okuyingozi.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi okukhanya ukuba kuhlangene abezempilakahle kanye labagulayo .Osekuqaliseni ugqoke isikhipha esilombala obomvu ufakwe umtshina owokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni.

Owesifazana osempompini ephuma amanzi akhanya ehlanzekile, anathekayo uwakhelela ezigubhini ezilombala olithanga okutshengisa ukuba ngawokunatha.

Abesifazana abayenze udwende okukhanya ukuba basekilinika bengabe belethe abantwana ukuzohlatshwa amajekiseni avikela imikhuhlane ethize loba ayelapha imikhuhlane ethize. Phambi kwabo kukhona umongikazi ohlaba umntwana ijekiseni.

Abesifazane abahlezi balandelana bonke bathwele abantwana okutshengisela ukuba baseklinika loba esibhedlela esikhulu, oyedwa omileyo ogqoke ezempilakahle uhlaba umntwana ophambili ijekiseni okukhanya uyabelapha.

Owesifazana ohlezi phansi ogqoke iyembe emhlophe, wafaka ibhibhi elibomvu phezulu okukhanya ukuba usebenza ngokwezempilakahle. Uhlola owesifazana ohlezi phambi kwakhe ngomtshina ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni.

Umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kwemihlanu uhlatshwa ijekiseni esandleni sokudla. Osokungaba yijekiseni evikela umkhuhlane othize loba eyelapha umkhuhlane othize emzimbeni wakhe.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke izigqoko ezilombala oluhlaza abazivalileyo amakhala, lamakhanda lemilomo okutshengisa ukuba ngabezempilakahle lamagilavu amhlophe.

Umntwana wesikolo ongaba leminyaka engaphansi kwetshumi lanhlanu ugeza izandla empompini okukhanya ukuba angabe ephuma esambuzini loba elungiselela ukuba ahambe ayekudla.

Abesilisa kanye labesifazane abahlezi bathi gwaqa etafuleni. Bahlezi phezu kwezitulo ezimnyama, okutshengisa ukuba kukhona abakhuluma ngakho abaxoxisana ngakho okungabe kuhambelana ngezempilakahle.

Umntwana omncane oyinkazana ogqoke isigqoko sesikolo esilombala oyinsundu. Ugeza izandla ebhakedeni elilombala oluhlaza, amanzi angena editshini elilombala oluhlaza njalo.

Abesilisa labesifazana, abagqoke impahla ezilombala ofananayo. Okungumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Bahlezi phansi okutshengisa ukuba bebefunda ngokunye okuthile, ngoba phambi kwabo kukhona, amaphilisi, lamagabha emithi.

Abesilisa abamileyo ababili. Okukhanya kukhona abaxoxisana ngakho, osekungaba kungokwezempilakahle. Oyedwa wabo ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Okutshengisa ukuba nguye oncedisa lo ophambi kwakhe.

Abesilisa abathathu abakhanya ukuba basebenza ngezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi, bathwele amabhokisi angaba lamaphilisi okukhanya ukuba ngawokwelapha abaphathekileyo emzimbeni.

Owesifazana oqotshemeyo ukhanya ukha amanzi empompini ngesigubhu esilombala olithanga osokungabe kungamanzi okuwatsha ngoba kukhona ucingo olulempahla ezichayiweyo ngemva kwakhe.

Owesilisa ogqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka umile wayeyama izimpompi, eceleni kwezimpompi ukhona umntwana osethethe amanzi ezimpompini lezi osezama kufaka ibhakede lakhe ekhanda.

Abesilisa labasifazana abahlezi phansi abathwele amaphepha okutshengisa ukuthi kukhona okuthile abafunda ngakho. Eceleni kwabo kukhona umduli kukhanya ukuba yikilinika opendwe ombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu ababili abase abakha amanzi empompini, bakha ngezigubhini ezilomlomo olithanga ngemuva kwabo kukhanya izihlahla ezinde ezilombala oluhlaza tshoko.

Owesifazana obambe isikotsho uyakotshoza amanzi ekotshozela ezigubhini ezilombala olithanga. Phambi kwazo lezizigubhu kukhona abantwana abane abangaba leminyaka engaphansi kweyetshumi.

Owesifazana omi phambi kwabantu othwele ugwalo okukhanya ukuba kukhona abafundisa khona ,indlela agqoke ngayo kungaba kutsengisa ukuba ubafundisa ngokwe zempilakahle eceleni kwabantu labo kukhona ibhakane njalo elezempilakahle .

Abazempilakahle abagqoke amawovolosi alombola olithanga kanye lokunye okumhlophe kukhanya ukuba kukhona akade bekwenza phandle. Bazivale amehlo lamakhanda kungani kade befafaza ukubulala ingcikwane elithize

Abesilisa kanye labesifazana abahlangeneyo bathwele amaphepha abhaliweyo okutshengisa ukuba kukhona ade befundiswa ngakho mayelana lezempilakahle emphakathini.

Umntwana omncane ongaba leminyaka elitshumi, kusiyaphansi. Ukha amanzi empompini. Azithela ngawo ebusweni. Kukhanya ukuba, angabe egeza ubuso, okokuthi uyatshiselwa.

Owesifazana omileyo uthwele umntwana omncane ongaba leminyaka engaphansi kwemihlanu owesifazana lo uthwele ibhuku osokungaba likhadi lomntwana elesibhedlela .

Abesifazana abathathu okutshengisela ukuba ngomongikazi, phambi kwabo kukhona izingwalo kanye losiba, bayabhalabhala mayelana lezempilakahle.

Abesilisa labesifazana okukhanya besedondweni lokuzokukha amanzi emgodini lapha okulezigubhu okulembala eyehlukeneyo.

Owesilisa ohlezi phansi wafakwa imipikitsha yabantu abehlukeneyo abane, owesilisa lo khanya yisigebenga ngoba ufakwe izankosi ezandleni.

Ibhakane elikhulu kakhulu elitshengisa okukhuluma mayelana lezempilakahle zengqqondo zabantwana kanye labantwana asebe khula khulile abaseminyakeni engabe isiya cina kwelitshumi lasitshiya ngalo mbili.

Imota eyenziwe yaba yindlu ngemuva esebenzela abezempilakahle isebenza iyikilinika. Kukhanya phakathi kulemtshina eyehlukeneyo esetshenziswa ngabe zempilakahle. Phandle kukhona abantu abathola uncedo.

Amabhakane amakhulu afanekisiweyo ukuba indawo le ngeyani okutshengisa ukuba indawo yokuhlola izifo ezehlukeneyo esingathi kuselebhu.

Ibhakane elikhulu elinamathiselwe emdulwini omhlophe nke elitsengisa ukuba umuntu engakaphumi endlini okusetsenziswa khona imithi mithi eyehlukeneyo ukuhlolwa izinto ezehlukeneyo kumele ageze izandla.

Ingaphakathi yezibhedlela ezinkulu. Kukhanya imibheda yezigulane. kukhona owesifazana, ogqoke impahla ezilombala oluhlaza okwelesibhakabhaka. Kukhanya angathi angaba nguye udokotela loba umongikazi.

Abesifazana ababili abathwele abantwana okukhanya ukuba baqeda kubeletha, basesibhedlela bahlezi phansi labantwana abancane abalezinyanga ezingaphansi kwezinhlanu balindele ukwelatshwa.

Imota ebizwa ngokuba yi ambulance ethwala abantu abagulayo kakhulu, kumbe ababesengozini yezemigwaqo, itholakala ikakhulu ezibhedlela ezinkulu.

Ingaphakathi yesibhedlela esikhulu okukhanya ukuba kukhona inqola esetshenziswa ngaba gogekileyo loba abalimeleyo abangakwanisi ukuzihambela bodwa, eceleni kwayo kukhona omileyo owesilisa otshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle.

Ingaphandle komduli wamakilasi abafundi bezemfundo yezinga eliphezulu, kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa kanye lezihlahla ezinde ezikhanyayo ezilombala oluhlaza tshoko.

Iganga elilezihlahla eziluhlaza tshoko, lotshani obuluhlaza tshoko, izihlahla lezi singasebenza ukwelapha nje ngemithi yesintu ,etshanini lobu kukhona ibhakane elikhomba indawo ethize.

Imitshina yakulezinsuku eyehlukeneyo engasetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane izinto ezingabe zibakhathaza emzimbeni

Abesifazana abathwele imitshina emincinyane ezandleni. Bagqoke amagilavu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, bagqoka amajazi amade amhlophe nke, okutshengisa ukuba kukhona abakuhlolayo okungaba yizikhwehlela loba amagazi ezigulane.

Owesilisa ogqoke iyembe emhlophe nke uthwele isengezamazwi, eceleni kwakhe kukhona ibhakani elikhulu elikhuluma ngesikolo sezempilakahle.

Abesifazana abathathu abagqoke impahla ezilombala omhlophe, abakhanya ukuba bengabe besebenza kwezempilakahle, phambi kwabo kukhona igabha elilezinto ezehlukeneyo elitshengisa ukuba bengabe behlola imkhuhlane ethize.

Abesilisa kanye labesifazana ,abagqoke amajazi amade amhlophe bazivala amakhala lomlomo . Okutshengisa ukuba ngabezempilakahle, sokungaba ngabomongikazi kumbe ngodokothela.

Abesilisa labesifazana abahlangene endlini elemitshina eyehlukeneyo. Imitshina le kungabe kuyiyo abafunda ngayo befundela ukuba ngodokotela loba ukuba ngomongikazi. Imitshina le iyahlola izigulane.

Indlu ehlala amaphilisi kanye lemithi yakulezinsuku engatholakala ekilinika kumbe ezibhedlela ezinkulu. Eceleni kukhona owesifazana okhanyayo othwele amaphilisi.

Ibhakene elikhulu elitshengisela abasilisa labesifazana, abathwele okokuzivikela nxa abantu besiya emacansini. Lelibhakane litshengisa ukuba abantu bangazivikela baphile kuhle kakhulu

Amaphilizi akulezi insuku ayenziwe ngemihlobohlobo yezithelo ezehlukeneyo, amaphilisi la ancedisa ukuthi umuntu aphile kuhle kungabikhona okumhlaselayo emzimbeni.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke izikipa ezimhlophe okukhanya ukuba bebeyenza ngokomkhankaso othize. Bamile phakathi kwekilasi esekungaba ngabantwana besikolo labo.

Ingaphakathi yesibhedlela esikhulu esingathi thina kulapho okulala khona izigulane, kulombheda omhlophe oyendlalwe ingubo ezilombala olithanga.

Ingaphandle yomduli ekilinika loba esingathi esibhedlela, phandle kukhona owesilisa omileyo oyame umduli ogqoke isikipa esibomvu. Umduli lo upendwe ngombala olithanga.

Umduli wekilinika ongapendwanga. Izivalo lamawindi yikho okupendwe ngombala omhlophe nke. Phandle eceleni kukhanya kulabantu abenze udwendwe. Bangabe benze udwendwe lolu ukuthi bangene phakathi, bancediswe.

Abafundi abagqoke impahla ezilombala ofananayo okungamabhulugwe alombala oluhlaza tshoko phezulu bagqoka okumhlophe okutshengisela ukuba ngabafundi abafundela okwezempilakahle okungaba ngomongikazi loba ngodokotela. Phambi kwabo kukhona imitshina eyehlukeneyo.

Owesifazana ohlezi phansi ogqoke ijazi elide elimhlophe okutshengisa ukuba ngowezempilakahle ukhangela emtshineni, ekhangela omunye owesifazana ohlezi phansi okutshengisa ukuba engaba emelapha loba emhlola.

Umuntu owesilisa ogqoke iwovorosi eliyikhakhi, isikipa esilombala olithanga uzivale umlomo lamakhala okutshengisela ukuba usebenza kwabezempilakahle. Uthwele ibhokisi elikhulu elilombala oluhlaza okukhanya ukuba lihlala amaphilisi kanye lemithi yakulezi insuku.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kulesibhedlela lapha kanye lezinto ezitholakala esibhedlela lesi lokuthi sitholakala ngaphi kwendawo. Eceleni kwaso kukhona izihlahla eziluhlaza tshoko.

Imitshina ephezu kwetafula eyakulezi insuku, isetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha izigulane okutshengisa umbheda, eceleni okungaba ngumbheda wesigulane. Laba ababili sebengabe bengoMongikazi.

Abesilisa labesifazana bamile phandle komduli wekilinika, okutshengisa ukuba balomhlangano nyana wabo omncane kumbe kukhona abakhuluma ngakho okuhambisana lezempilakahle.

Ibhakane elikhulu elikhanya ukuba liseceleni kwesibhedlela, lifanekisiwe konke indlela ongahamba ngayo usiya esibhedlela lesi lokuba yikuyini okutholakala esibhedlela lesi kanye lebizo lalesisibhedlela

Isikolo sabafundi abemfundo yezinga eliphezulu, ngaphandle kwaso kukhona umthunzi wokuphumulela ofulelwe ngamazenge. Eceleni kwawo kukhona amaluba okucecisa kanye lotshani bokucecisa.

Ibhakane elikhulu elingaphandle kwekilinika loba yisibhedlela esikhulu elibhalwe ibizo lekilinika le lokuthi itholakala ngaphi. Ibhakane liyasiza abantu abanengi abadlulayo ukuze bengalahleki.

Owesifazana ohlezi phansi, phambi kwakhe kukhona umtshina awukhangeleyo okukhanya ukuba yiwo ahlola ngawo umntwana lo ohlezi phansi phambi kwakhe, engabe emhlola ilihlo.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe kanye lebhulugwe elibomvu ufake umtshina wokuhlola ukuba inhliziyo itshaya kangakanani lokuthi igazi ligijima kangakanani emzimbeni komunye ohlezi phansi.

Isitolo samaphilisi akulezinsuku, imithi yakulezinsuku kanye lokunye okwehlukeneyo okuhambisana lezempilakahle. Phakathi kukhona owesilisa ugqoke ijazi elimhlophe okutshengisa ukuba usebenza phakathi, ubambe ibhokisi lamaphilisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Owesifazana ohlezi embhedeni wembathe ilembu elilombala oluhlaza owesibhakabhaka okhanya ebobotheka okhanya ukuba ujabulile ngaphakathi loba abukho ubuhlungu abuzwayo emzimbeni wakhe.

Owesilisa ogqoke amagilavu amhlophe lejazi elimhlophe. Uzivale amakhala lomlomo. Phezulu kwetafula kukhona imithi , lamaphilisi lamajekiseni ahlukeneyo. Ubambe umunwe walo owesilisa ohlezi phansi okhanya ukuba umhlola umkhuhlane othize.

Ibhakane elikhulu. elezempilakahle elikhuluma ngomkhuhlane we asima ukuba ungavikelwa loba ubangelwa kuyini okugoqela ukubhema, ukusebenzisa amasepa anukelela kakhulu lokunye okuhlukeneyo.

Abesilisa lowesifazana abagqoke impahla ezimhlophe ezinde amajazi amade ezitshengisa ukuba ngabezempilakahle osokungaba ngoDokotela loba oMongikazi. Kukhona iphephana abalithweleyo okukhaya ukuba babala kilo.

Owesifazana okhanya esekhulile ngokweminyaka uhlezi phansi wazibamba inyonga okutshengisa ukuba ingabe ibuhlungu yiyo emenza eyehluleke kuhamba yedwa. Eceleni kwakhe kukhona induku ekhanya ukuba yiyo ayisebenzisa ukube hamba ngayo.

Owesilisa ugqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lenkombalanga ecazimulayo ulele phezu kwetafula okutshengisa ukuba engabe egula kumbe kulokunye akucabangayo.

Owesifazana ozibambe esifubeni, okukhanya ukuba ukhathazekile sokungabe kukhona okumhluphayo emoyeni loba kukhona ukungezwa kuhle emzimbeni wakhe odinga abone abazempilakahle.

Abesilisa labesifazane, bahlezi phansi. Okukhanya ukuba ngangxanye ngabezempilakahle , ngangxanye yizigulane. Okungabe kukhona usizo abazeluthole loba ukuhlolwa okuthile.

Abesilisa ababili abahlezi phansi, okukhanya ukuba lo osegqoke okuluhlaza sengabe engumongikazi loba udokotela oxoxisana lalo oseceleni kwakhe. Kukhanya kukhona izeluleko amnika zona.

Ibhakane elikhulu, elitshengisa uku...imikhuhlane eyehlukeneyo , ozitshengiselelo zawo emzimbeni. Kutshengiselwe lomuntu wesilisa, ongayenelisi ukuzihambela yedwa. Osebenzisa umtshina wokuhambisa.

Abesilisa labesifazana abagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngabafundi bezemfundo, yezempilakahle. Phambi kwabo, phezu kwetafula, kukhona umtshina, ongasetshenziswa ukuhlola izigulane.

Owsifazana ohlezi phansi wabamba ikhanda ukhanya engajabulile, lokhu sekungaba kusenziwa yikuba akaphilanga kuhle loba kukhona akucabangayo.

Abesilisa labesifazana abamileyo. Eceleni kukhona owesifazana ohlezi phezu kombheda okutshengisa ukuba nguye isigulane esilatshwa yilaba abamileyo. Kulomtshina emdulini okhangele embhedeni.

Owesilisa lowesifazane abahlezi phansi, owesilisa obambe umlomo okutshengisa ukuba kukhona okungamphathi kahle, sokungabe kungokomkhuhlane loba into ayizwileyo engahlali kuhle laye.

Abezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza tshoko okutshengisa ukuba bangabebefundela kumbe bevele bengamadikotela kumbe abongikazi bazivalile embhedeni ukhona okhengelwe ngemitshina okutshengisa ukuthi nguye owelatshwayo.

Owesilisa omileyo ogqoke ijazi elide elimhlophe, okukhanya ukuba usebenza kwabazephilakahle. Osekungaba ngudokotela loba umongikazi. Ufake ohlezi phansi umtshina wokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni.

Owesilisa ogqoke ibhulugwe elilombala ondindibeleyo leyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka uhlezi phansi uzihlaba emunweni ukhombabantu.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela kanye labomongikazi ukuhlola kanye lokwelapha izigulane imikhuhlane ehlukeneyo engabe isemzimbeni yabo.

Owesifazane omileyo ongaba ngumongikazi loba udokotela, uhlaba ohlezi phansi emunweni usithupha okutshengisa ukuba angabe efuna ukuthatha igazi alihlole ukuze abone ukuba umkhuhlane othize ukhona noma awukho.

Kubantu ababili abahlezi phansi oyedwa ukhanya ngowezempilakahle ogqoke okumhlophe besokuthi lo ohlezi wagqoka okubomvu kungaba yiso isigulane, sifakwe umtshina wokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni.

Umtshina omncinyane wakulezi nsuku, osetshenziswa ngabesifazane ukuzihlola ukuba bazithwele loba abazithwalanga. Lowo umtshina utshengisa ukuba umuntu ohlole lapha uzithwele.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, kumbe emaklinika esetshenziswa ngabezempilakahle okungaba nguDokotela loba u Mongikazi ukwelapha, kanye ukuhlola izigulane imikhuhlane ethize.

Ingaphakathi yezibhedlela ezinkulu. Okulamakhetheni, alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. lkhabothi emhlophe, itafula elimhlophe. Lawo umduli ngaphakathi upendwe ngombala ofuna ukuba lithanga.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika esetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi ukuhlola izigulani ukuba yini ebakhathazayo emzimbeni.

Owesilisa olele embhedeni okutshengisa ukuba usesibhedlela esikhulu uyagula .Uphakathi komtshina wakulezinsuku osetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha izifo ezehlukeneyo.

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emaklinika, usetshenziswa ukuhlola izifo ezehlukeneyo emzimbeni yezigulani lokwelapha izigulani ezehlukeneyo.

Imitshina yakulezinsuku eyehlukeneyo esetshenziswa ukwelapha isigulane kumbe ukuhlola ingaphakathi yezigulane ukuba kubonakale okungabe kuyimbangela yomkhuhlane osemzimbeni wesigulane.

Amagabha amancinyane alezivalo ezimhlophe okukhanya ukuba ngamasampulu ezinto ezehlukeneyo angabe alethwe emitshineni ukuzohlolwa ngabezempilakahle.

Owesilisa ohlezi phansi ogqoke imbala lempahla eluhlaza okwesibhakabhaka , endlini ahlezi kiyo kulemitshina ehlukeneyo kulemkhulu kulemincane engabisetshenziswa ukuhlola kanye lokwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ukuhlola amagazi abuya lezigulane, izikhwehlela kanye lemichemo ukuba kubonakale umkhuhlane osemzimbeni wesigulane.

Umtshina omcinyane owakulezinsuku osetshenziswa ikakhulukazi ngabesifazana ukuzihlola ukuba bazithwele loba cha. Lowu umtshina utshengisa ukuba umuntu ohlole ngawo uzithwele.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela loba emakilinika, ingasetshenziswa ukwelapha kanye ukuhlola imikhuhlane yezigulane esemzimbeni eyehlukeneyo. Ingatholakala isetshenziswa ngomongikazi loba odokotela.

Umuntu ogqoke amagilavu alombala oluhlaza tshoko uthwele imbodlela elento ezibomvu phakathi osokungaba ligazi okukhanya ukuba ligazi elifuna ukuzohlolwa emtshineni elingabe lilethwe yisigulane esithize.

Indlu ekhanya ukuba yisibhedlela. kumbe ikilinika. llemitshina esetshenziswa ukuhlola ukuthi izigulane zingabe zibulawa yikuyini, emzimbeni yazo, kumbe lokuzelapha.

Indlu ekhanya ukuba yindlu elemitshina yokuhlola izinto ezehlukeneyo ezigoqela izikhwehlela, amagazi kanye lemichemo ebuya lezigulane ukuba ihlolwe ukuba kuyini okukhathaza izigulane.

Ingaphakathi yomduli wekilinika kumbe owesibhedlela esikhulu kukhona imitshina yakulezinsuku efakiweyo engasetshenziswa ukuhlola izigulane imikhuhlane ethile emzimbeni yazo.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilika engasetshenziswa ngabezempilakahle kumbe odokotela labomongikazi ukuze bahlole imizimba yezigulani ukuba kuyini okubakhazayo kanye lokubelapha.

Indlu ekhanya ukuba ngeyezempilakahle, kukhona isitulo esimnyama. Emuva kwaso kukhona itafula elilombala omhlophe nke. Yona umduli upendwe ngombala omhlophe.

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu lasemakilinika. Usetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imikhuhlane ethize emizimbeni yezigulane loba ukwelapha imikhuhlane etholakala ebantwini abagulayo.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ukuhlola imichemo yezigulane, izikhwehlela zezigulane kanye lokunye okwehlukeneyo okulethwa endlini le ukuzohlolwa.

Abesifazana abahlezi bayenza udwendwe phandle komnyago wekilinika bonke balabantwana okukhanya ukuba bengabe belande ukuzoyelaphisa abantwana ekilinika loba ukuzobahlabisa ukuvikela umkhuhlane othize.

Abesilisa labesifazane.. Abakhanya behlezi. Abanye balalabantwana. Okutshengisa ukuba, bangabe belethe abantwana, ukuba bazehlatshwa, loba bazethontiselwa, ngabezempilakahle. Abagqoke okubomvu ngaphezulu. Abathwele izingwalo, kanye losiba.

Owesilisa omileyo otshengisa ukuba engaba ngudokotela, ubambabamba umntwana othwelweyo ezandleni okutshengisa ukuba engabe emhlola loba efuna ukumelapha isifo esithize.

Abesifazane okukhanya ukuba abasekilinika ukhona oyedwa othwele izigwalo okutshengisa ukuthi engabe esebenza kwezempilakahle labahlezi phansi okukhanya bayemelele ukwelatshwa yilaba.

Abesilisa labesifazane abamileyo , phansi kukhona abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi, okutshengisela ukuba abantwana laba bazethola usizo lwezempilakahle.

Abesilisa labesifazana abagqoke izikipa ezilombala olithanga, phambi kwabo kukhona umntwana ohlezi phansi lebhokisi elikhanya lilamapilizi, okutshengisa ukuba kukhona umkhankaso obusenzakala mayelana lezempilakahle.

Owesifazana uthwele umntwana uyamu munyisa ,umtwana lo engabe emcane okutshengisa ukuba engabe engaphansi kweminyaka emibili kodwa owesifazana lo ukhanya angani kajabulanga.

Umtshina wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu ongasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi, ukwelapha kanye lokuhlola imkhuhlane emzimbeni yezigulane ezitshiyeneyo.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika kanye lezitolo ezithengisa imithi yakulezinsuku ingasetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukuhlola izigulane.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela kumbe emakilika engasetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola loba ukwelapha izigulane ezithize.

Imitshina yakulezinsuku etholakakala endaweni ezenza okwezempilakahle. Kungasetshenziswa ngodokokotela loba omongikazi. Ukuhlola Kanye lokwelapha izigulane ezehlukeneyo.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba umongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane ukuba yini ebakhathazayo emizimbeni yabo.

Imitshina emincinyane etholakala ezibhedlela engasetshenziswa ngomongikazi kumbe odokotela ukwelapha kanye lokuhlola imizimba yezigulane ezehlukeneyo.

Imitshina yakulezi insuku esetshenziswa ngabe zempilakahle, okungaba ngomongikazi loba odokotela ukwelapha kumbe ukuhlola izigulani ezizwa ubuhlungu emzimbeni ezehlukeneyo.

Isikhwama esilombala obomvu lomnyama. Esandise ukusetshenziswa ngabezempilakahle, ukufaka imithi nxa kuphunywa kuyiwa enkankasweni. Kanye lamaphilisi. Ukusetshenziswa phambili.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa ezibhedlela kumbe emakilinika isetshenziswa ngodokotela. Imitshina le iyenelisa ukukhangela ingaphakathi yomuntu ukuze kubonakale ukuba uhlutshwa kuyini.

Umtshina omncinyane owakulezinsuku otholakala ezibhedlela, emaklinika kanye lezindaweni eziyenza ngokwezempilakahle. Umtshina lo ungasetshenziswa ukuhlola izigulane kumbe ukuzelapha.

Imitshina yakulezi nsuku itholakala ezibhedlela ezinkulu engasetshenziswa ngabesilisa labesifazana okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola ezisemzimbeni yezigulane.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela, emakilinika kanye lendaweni eziyenza ngokwe zempilakahle engasetshenziswa ngodokotela loba umongikazi ukuhlola izigulane.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emaklinika, engasetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngudokotela kumbe umongikazi, ukwelapha kanye lokuhlola izigulani.

Isikhwama esibomvu esibhalwe ngamabala amhlophe, labomvu esisetshenziswa ikakhulukazi ezibhedlela ngokufaka imithi ikakhulu nxa kuhanjwa lapho okulemidlalo khona.

Umtshina otholakala ezibhedlela kanye lemakilinika owakulensuku, osetshenziswa ukuxhunywa emzimbeni womuntu ubusuhlola ukuba inkinga loba imbangela yomkhuhlane yini.

imitshina yakuzinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa babodokotela ukuhlola izikhwehlela kumbe amagazi alethwa yizigulane ukuze kubonakale ukuba imvangelo yemkhuhlane isemzimbeni yini

Umtshina omncinyane wakulezi insuku ongatholakala ezibhedlela ezinkulu kumbe emakiliniki. Usetshenziswa ngo dokotela loba omongikazi ukuhlola izigulane.

Owesifazane ogqoke okutshengisa ukuba ngowezempilakahle . Phambi kwakhe kukhona amagabha amancinyane asetshenziswa ukufaka amasampuli egazi, amasampuli ezikhwehlela, amasampuli emchemo kanye lokunye okwehlukeneyo.

Umutshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela, emakilinika kanye lezindaweni ezehlukenyo ezenza ngokwezempilakahle umtshina lowu ungasetshenziswa ukuhlola loba ukwelapha izigulane izinto eziba hluphayo emzimbeni.

Owesifazana ohlezi phansi othwele imitshina yakulezi insuku eyehlukeneyo engabe isetshenziswa ukuhlola izigulane, loba ukwelapha izigulane imikhuhlane ethize emzimbeni yazo.

Imitshina yakulezi insuku etholakala ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika, isetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngodokotela loba omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulani izinto ezehlukeneyo ezibakhathaza emzimbeni.

Umuthi wakulezinsuku otholakala esibhedlela kumbe emakilinika osetshenziswa ukuyelapha ukukhwehlela, loba isifuba esibuhlungu. Umuthi lo wenziwe ngemithi yalezinsuku.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala emaklinika, ezibhedlela ezinkulu kumbe ezitolo ezithengisa amaphilisi kanye lemithi yakulezinsuku angayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo emizimbeni yabantu.

Imithi yakulezi insuku esegabheni elimnyama engabe isetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Khona ibhalwe ngamabala amnyama ifakwe iphepha elimhlophe nke.

Amaphilisi akulezi nsuku kanye lomuthi yakulezinsuku etholakala emakilinika, emafamasi, kanye lezindaweni eziyenza ngokwezempilakahle. Amaphilisi lawa lemithi leyi ingasetshenziswa ukwelapha abantu abagulayo, abangezwa kuhle emzimbeni.

Amaphilisi akulezinsuku asebhokisini elimhlophe elibhalwe ngamabala amakhulu abomvu. Amaphilisi la engayelapha izifo ezinengi emzimbeni yabantu. Angatholakala ezibhedlela kumbe ema klinikhi.

Amaphilisi akulezinsuku asebhokisini elilombala omhlophe, obhalwe ngamabala amnyama wona asephakethini elikhanyisayo phakathi umbala wawo alithanga. Angelapha izifo ezihlukeneyo.

Amaphilisi akulezi insuku. Atholakala ezibhedlela, emakilinika, kanye lezitolo, ezithengisa imithi. Angelapha izifo ezehlukeneyo, emzimbeni yabantu ukuze besile.

Amaphilisi akulezinsuku ayehlukeneyo ngemibala ayelapha izifo ezehlukeneyo. Amanye abomvu amanye alombala olithanga. Amanye alombala omhlophe nke amanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuthi wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika kanye lezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi, kwalezinsuku, umuthi lowu ungasetshenziswa ngabantu abadala ukwelapha umkhuhlane wokukhwehlela loba isifuba esibuhlungu.

Imithi yakulezinsuku esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu iphakathi kwebhokisi elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ingatholakala ezibhedlela loba emakilika.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika kanye lezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi akulezinsuku. Amaphilisi la angelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilizi akulezi insuku, atholakala ezibhedlela ,emakilinika kanye lezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi, aphakathi kwegabha elimhlophe elilesivalo esimhlophe.

Imithi yakulezi insuku etholakala emakilinika ezibhedlela kanye lezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku engasetshenziswa ukwelapha izifo ezithize isetshenziswa ngokugcotshwa lapho okulobuhlungu khona.

Amaphilisi akulezi insuku asebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Angatholakala emakilinika, ezibhedlela ezinkulu. Loba ezitolo, ezithengisa imithi yakulezi insuku.

Amaphilisi akulezi insuku ayehlukeneyo ngokombala kanye lokusebenza ngayelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo engatholakala ezibhedlela kanye lemakilinika.

Imithi yakulezinsuku isegabheni elingumbala omsundu, elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka lephepha elilombala olithanga. Umuthi lo ungasetshenziswa ngantu abadala ukwelapha isifo sokukhwehlela.

Imithi yakulezinsuku itholakala ezibhedlela loba emakiliniki, eyelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Imithi le ingasetshenziswa ngabantu abadala ukuyinatha.

Imithi yakulezi insuku, ngamaphilizi asemabhokisini alombala omhlophe olomzila oluhlaza wesibhakabhaka omunye ulomzila obomvu, kungasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela, emakilinika kanye lezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku, lamaphilisi asebenza ngokwezempilakahle. Kungelapha ukulunywa komzimba.

Umuthi wakulezi insuku owokwelapha abantwana owokunatha, usebhokisini elimhlophe elilamabala abomvu lamnyama, umuthi lo ungatholakala emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala ezibhedlela, emakilinika kanye lezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku, okungelapha imikhuhlane eyehlukeneyo ehlasela abantu.

Igabha lamaphilisi elilombala okhanyisayo, lifakwe iphetshana elilombala olithanga lapha okubhalwe khona ibizo lamaphilisi la. Lilesivalo esimhlophe, amaphilisi wona alombala olithanga.

Umuthi wakulezi insuku otholakala ezibhedlela ezinkulu emakilinika loba esitolo esithengisa imithi lamaphilis kwalezi insuku. Ulombala olithanga, ungasetshenziswa ngokugcotshwa lalapho okubuhlungu khona.

Amafutha akulezinsuku angatholakala ezibhedlela ezinkulu, emakilinika loba ezitolo ezithengiswa imithi yakulezi insuku. Amafutha la ayancedisa ukwenza ijwabu libebutshelezi.

Umuthi wakulezi insuku onathwa ngabadala. Ungatholakala emakilinika, ezibhedlela, loba ezitolo, ezithengisa imithi kanye lamaphilisi. Ungasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo, empilweni yabantu.

Amabhodlela emithi ayehlukeneyo yemibala, amanye alombala olithanga amanye alombala oluhlaza owesibhakabhaka. Amabili la ahlezi phansi besekuthi amanye la amabili ahlezi phezu kwelembu elilombala oluhlaza tshoko.

Umuthi wakulezinsuku usegabheni elilombala omnyama, olesivalo esinsundu umuthi lo ungasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilisi akulezinsuku asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Aluhlaza ngokomhlobo, ngokombala asebhokisini elilombala omhlophe olomzila obomvu. Lingatholakala ezibhedlela kumbe emakilinika.

Izigubhu ezilemihlobo ehlukeneyo lezilinganiso ezehlukeneyo, kukhona ezincinyane kukhona njalo ezinkulu. Zilemithi yakulezinsuku engasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Amaphilisi akulezinsuku asegabheni elimhlophe ,elilesivalo esimhlophe elinamathiselwe iphepha elibomvu. Amaphilisi la amhlophe phakathi angelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amaphilizi akulezi insuku atholakala emakilinika kumbe ezibhedlela ezinkulu angasebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo, amhlophe phakathi ngokombala aphuma ebhokisini elimhlophe elolombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi yakulezi insuku itholakala emakilinika, ezibhedlela kanye lezitolo, ezithengisa imithi lamaphilisi. Akulezi insuku. Ingelapga izifo ezehlukeneyo, kubantu abagulayo.

Amaphilizi akulezi insuku atholakala ezibhedlela, emapharmacy kumbe emaklinika awabantu besilisa asetshenziswa ukuba abantu besilisa babengcono kwezochansi.

Imihlobohlobo yamaphilizi elemibala eyehlukeneyo, njalo eyelapha izifo ezehlukeneyo, kukhona amhlophe, abomvu, alithanga kanye lamanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuthi wakulezi insuku usuhlala ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama wona usegabheni eliluhlaza okwesibhakabhaka ulephepha elimhlophe umuthi lo ungasetshenziswa ukwelapha amehlo.

Amaphilisi akulezi insuku atholakala emakilinika, ezibhedlela kanye lezitolo ezithengisa imithi yakulezinsuku ezihambelana lezinto zempilakahle. Angasebenza ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu.

Imithi yakulezinsuku engatholakala ezibhedlela kumbe emakilinika kumbe ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi akulezinsuku. Imithi le ingasetshenziswa ukwelapha isibindi somuntu.

Imihlobohlobo yamaphili alezinsuku etshiyeneyo ngemibala langokwelapha iyelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu abehlukeneyo ingatholaka emakilinika kumbe ezibhedlela.

Imithi yakulezi insuku isemabhokisini alemibala ehlukeneyo. Elinye lisebhokisini elimhlophe, elinye koluhlaza elinye kobomvu. Yonke imithi le ingasetshenziswa ukwelapha ukukhwehlela loba amaphaphu.

amaphilisi akulezinsuku atholakala emakilinika kanye lezibhedlela ezinkulu angayelapha izinto ezehlukeneyo eselapha abantu abagulayo abadala amaphilisi la engasetshenziswa ngabantu bezempilakahle etholakala emakilinika loba ezibhedlela

Ingaphandle yomduli wekilinika ependwe ngombala omhlophe nke. Eceleni komduli lo kukhona utshani bokucecisa obuhle obuluhlaza tshoko obugqagqelwe yizihlahla zokucecisa lazo ezilombala oluhlaza besokusiba khona ezilamaluba abomvu.

Owesilisa lowesifazana asebekhulile ngokomnyaka bahlezi phansi, bakhangele owesifazana ohlezi phansi onguye obhalabhalayo egwaleni oluphambi kwakhe okutshengisa ukuba kukhona abazokwelatshwa loba abazonikwa izeluleko ngakho.

Umntwana omncane ongaba leminyaka engaba ngaphansi kwemihlanu uthwele esandleni ibhokisi elikhanya ukuba ngelomuthi loba elamaphilisi akulezinsuku ngemuva kwakho kukhona umtshina okhanyayo.

Owesilisa omileyo. Phambi kwakhe kukhona ibhokisi elikhanya ukuba ngelamaphilisi elemithi loba elamajekiseni. Uhlaba umntwana ophethwe enyaweni ijekiseni esandleni loba umhlola igazi.

Ibhakani elikhulu ,elifanekisiweyo ukuba kuzakuba lombuthano .Mhlaziyisikhombisa ,ebhakaneni leli kubhaliwe ukuthi kungabe kuhlanganwa ngaphi lokuthi kubhaliswa ngaphi.

Umntwana oyinkazana othwele isigubhu esilombala olithanga phezulu ekhanda. Yena engaba leminyaka elitshumi kusiyaphansi. Ngemuva kwakhe kukhanya utshani kanye lezihlahla eziluhlaza tshoko.

Owesilisa labesifazane abamileyo okukhanya ukuba bagaxe amaphepha alamabizo abo okutshengisa ukuba kukhona akade bekufundela sokungabe kuhambelana labezempilakahle.

Owesifazana ohlezi phansi. Othwele umntwana ongaba leminyaka, engaphansi kweminyaka emihlanu. Uhlatshwa ijekiseni, ngumongikazi ogqoke ezimhlophe. Okungabe kukhanya ukuba uvikela umkhuhlane othize. Loba welapha umkhuhlane othize.

Abesilisa kanye labesifazana bagqoke izikipa ezifananayo ezingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisa ukuba bebephumile besiya qeqetshisa mayelana lezempilakahle.

Abantwana abancinyane ababili abahlezi phansi balabazali babo. Okukhanya ukuba bayadlala sokungani kusendaweni yabo yokudlalela loba ekilinika lapho abadlala labomama babo khona.

Umntwana omncane uhlezi phezu komtshina obukeka njengebhayisikili, okutshengisa ukuthi umtshina lo ngowokumelula inyawo loba amathambo akhe ukuze akwanise ukuzihambela yedwa.

Ibhakani elikhulu elezempilakahle elikhuluma ngezeluleko lezinxwayiso ezehlukeneyo eziphathelane labantwana lokuziphatha okokuthi umuntu ungaziphatha njani elizweni lase Rwanda

Umntwana omncinyane ongaba leminyaka engaphansi kweminyaka emihlanu uthwele esandleni amaphilisi kukhanya ukuba ubezoyelatshwa ekilinika lapho loba ufuna ukwelatshwa.

Owesifazana othwele umntwana omncinyane ongaba leminyaka engaphansi kwemihlanu. Umntwana amthweleyo ufakwe isilinganiso sokubona ukubana ingalo ingabe ingakanani.

Owesifazana ongabe ngumongikazi kumbe udokotela uhlola owesilisa osekhulile emakhaleni. Okungabe ehlola umkhuhlane weCovid-19 okungabe ukhona kumbe emzimbeni wakhe

Umtshina wakulezi insuku osetshenziswa ezibhedlela loba emakilinika, usetshenziswa ukuhlola izigulane emizimbeni kanye lokuzelapha. Ungasetshenziswa ngudokotela loba omongikazi.

Owesilisa ohlezi endlini etshengisa ukuba kungabe kusesibhedlela esikhulu okulemitshina yakulezi insuku esetshenziswa ukuhlola ingaphakathi yomuntu ukuze kubonakale imbangela yemikhuhlane eyehlukeneyo.

Ibhakane elikhulu elifakiswe udokotela, ebhakaneni leli kubhaliwe ibizo lalodokotela lowu okukhanya ukuba ngudokotela omkhulu. uGqoke ijasi elilombala omhlophe elide.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela kumbe omongikazi ukwelapha kanye lokuhlola izigulane.

Owesifazana ohlezi phansi ogqoke impahla ezilombala omhlophe okutshengisa ukuba usebenza kwezempilakahle osengaba ngumongikazi, phambi kwakhe kukhona ikhompuyutha uyikhombele ngomunwe.

Owesilisa okhanya egqoke impahla ezitshengisa ukuba usebenza kweze mpilakahle ,osokungaba ngudokotela loba umongikazi kukhona imitshina eceleni kwakhe engasetshenziswa ukwelapha lokuhlola izigulani.

Abesilisa labesifazana abagombolozele umbheda ,okukhanya ukuba ngabezempilakahle. Embhedeni kukhona oleleyo ,oxhunywe imitshina okukhanya ukuba ngowokumelapha loba ngowokumhlola isifo esithize .

Owesilisa olaliswe embhedeni, udokotela ukhona umtshina kulezinsuku awubhodisa esifubeni sakhe ekhangela kumtshina othwelwe ngomunye wezempilakahle ogqoke okuluhlaza okutshengisa ukuba ngowokuhlola ukuba umzimba womuntu unjani ngaphakathi.

Owesilisa omileyo ogqoke ijazi elide elimhlophe, lama glove amhlophe okutshengisa ukuba ngowe zempilakahle osokungaba ngudokotela loba umongikazi, uthwele ugwalo lalo ohlezi phansi okukhanya kunguye isigulani.

Owesilisa ohlezi phansi ugqoke impahla ezitshengisa ukuba ngo wezempilakahle sokungaba ngudokotela loba umongikazi lapho ahlezi khona kukhona imitshina etholakala ezibhedlela ezinkulu eyokwelapha loba eyekuhlola izigulane.

Owesifazana ome phambili kukhanya ukuba ukhuluma labantu abaphambi kwakhe abahlezi phansi okungabe ekhuluma ngomkhankaso wezempilakahle. Ngemuva kwakhe kukhona ibhakane elikhulu elikhuluma ngokwezempilakahle.

Ikhabothi elihlala amaphilisi akulezi insuku. Selingabe lisekilinika loba esibhedlela ezinkulu. Phakathi kukhanya amabhokisi amaphilisi alemibala eyehlukeneyo njalo ayelapha izinto ezehlukeneyo.

Ingaphandle yesitolo esithengisa amaphilizi akulezi insuku, imithi yakulezi insuku, kanye lokunye okuhlukeneyo okuphathelene lezempilakahle ,phezulu komnyango kubhaliwe ibizo lesitolo lesi.

Ikhabothi elamaphilisi lemithi okwakulezi insuku okulemibala eyehlukeneyo. Okunye kumhlophe okunye kuluhlaza okwesibhakabhaka kanti okunye kubomvu Konke lokhu kungasetshenziswa ukwelapha izigulani emkhuhlaneni eyehlukeneyo.

Amaphilisi alembala eyehlukeneyo. Amanye alombala omhlophe, amanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, angasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo emizimbeni yabantu. Itholakala emakilinika loba ezibhedlela.

Ingaphandle yomduli wesitolo esithengisa imithi yakulezinsuku, amaphilisi akulezi nsuku kanye lokunye okwehlukeneyo okuhambelana lokwezempilakahle. Phezulu kwalowomduli kukhona ibhakane elitshengisa ibizo lesitolo lesi.

,Abesilisa ababili, ababambane izandla. Ezinye babambisana iphepha, . Okukhanya , ukuthi kukhona akade kufundwa, kumbe kukhona okukade kuqeqetshwa, ,osekuphumelele . Ngemva kwabo, kukhanya amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo.

Amaphilizi akulezi insuku atholakala ezibhedlela kumbe emaklinika ayelapha izifo ezehlukeneyo, okungaba amaqolo, izisu, amehlo kanye lezifuba.

Amabhokisi amaphilisi ayehlukeneyo akulezinsuku atholakala emakilinika lezibhedlela ezinkulu, kanye lezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi akulezinsuku.

Ingaphandle yomduli wesitolo esitshengisa amaphilisi akulezinsuku, imithi yakulezinsuku kanye lokunye okuhlukeneyo okuhambisana lezempilakahle. Phezulu likhona ibhakane elitshengisa ibizo lesitolo lesi.

Imithi kanye lamaphilisi okwakulenzi nsuku kanye lokunye okuhambelana lezempilakahle okungasetshenziswa ngabezempilakahle ukulapha izigulane ezehlukenyo.

Isitolo esithengisa amaphilisi akulezinsuku, imithi yakulezinsuku kanye lokunye okuhambisana lezempilakahle okufana lamabhanditshi. Kukhanya kulemihlobohlobo yamabhokisi alemibala ehlukeneyo ekhabothini.

Amabhokisi amaphilisi alemibala eyehlukeneyo egoqela emhlophe, ebomvu kanye lombala oluhlaza asengasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu. Ingatholakala emakilinika loba ezibhedlela ezinkulu.

Isitolo esithengisa izinto ezehlukeneyo ezigoqela amaphilisi akulezinsuku, imithi yakulezinsuku amabhanditshi kanye lokunye okuphathelane lezempilakahle okuncedisa abantu abangangaphilanga kahle emzimbeni.

Amabhokisi alombala olithanga amabili , alamaphilisi awakulezinsuku ayelapha izifo ezehlukeneyo Eceleni kwawo kukhona, amagabha amabili, alochago lwabantwana abancane. Phakathi kwawo kukhona izigodo zokugubhisa indlebe.

Amaphilisi asemabhokisini ayehlukeneyo amabhokisi la alemibala ayehlukeneyo eyinye imhlophe omunye alithanga amanye abomvu angayelapha izifo ezehlukeneyo emizimbeni yabantu abagulayo.

Owesifanazana ohlezi phansi embhedeni okukhanya ukuba uthwele umntwana kodwa ubekeka engajabulanga oseceleni kwakhe engabe esebenza kwezempilakahle ukhanya umduduza

Ingaphandle yesikolo semfundo yezinga laphezulu, okungabe kuyi yunivesithi loba ikholitshi. Phandle kukhona izihlahla eziluhlaza ezinde, lotshani bokucecisa.

Ikhabothi elimhlophe nke elilamaphilisi asemabhokisini ayehlukene imibala angayelapha izifo ezehlukeneyo esetshenziswa ngabezempilakahle odokotela loba omongikazi.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba lesi yisitolo esithengisa imithi yakulezinsuku, amaphilisi akulezinsuku ukusebenza kwezempilakahle lokwenkomo, izifuyo ezehlukeneyo.

Izitolo zakulezi insuku ezithengisa amaphilisi, imithi kanye lokunye okwehlukeneyo okwezempilakahle kungatholakala izinto ezincedisa ukuba abantu basile emkhuhlaneni abayigulayo.

Amaphilisi asemabhokisini awakulezi insuku ayehlukeneyo okombala amanye amhlophe abahlwe ngamabala amnyama labomvu, amanye alombala ongani ufuna ukuba bomvu ayelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni. yabagulayo.

Amabhokisi amaphilisi akulezinsuku alombala ehlukeneyo amanye alethanga amanye amhlophe amanye njalo alombala obomvu lomhlophe engatholakala emakilinika kumbe ezibhedlela ezinkulu.

Ingaphandle yomduli wesitolo esithengisa amaphilizi akulezi insuku, imithi yakulezi insuku, kanye lokunye okwehlukeneyo okuhambisana lezempilakahle ,phakathi kukhanya abantu abamileyo asebengabe bethenga.

Amaphilisi akulezi insuku, asemabhokisini alembala eyehlukeneyo. Amaphilisi lawa asetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo, emzimbeni yabantu abagulayo. Angatholakala ezibhedlela, emakilinika, kanye lezitolo ezithengisa amaphilisi, emithi, yakulezi insuku.

Abafana lamankazana asebekhulile abakhanya besendaweni yezemidlalo okungabe befuna ukudlala umdlalo othize omayelana lezempilakahle okungabe kusiza abantu emphakathini.

Owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe, okutshengisa ukuba usebenza kwabezempilakahle . Uxhume umtshina kowesilisa ohlezi phansi. Ongaba ngumntwana. Umtshina lo, ngowokuhlola ukuba igazi ligijima kangakanani emzimbeni.

Abesilisa kanye labesifazane okukhanya ukuba bebelomkhankaso emphakathini. Abanye bathwele amasaka akhanya ukuba sengabe engawezibi. Abanye bathwele ibhakane elikhulu elibhalwe umkhankaso wabo.

Abesilisa kanye labesifazana, abahleziyo, abanye bamile. Bakhanya ukuba bavela, loba baya, emkhankasweni, ophathelene lezempilakahle. Ngemuva kwabo kulebhakane, elikhulu, elitshengisa ukuthi kulomkhankaso.

Itafula elilemithi yesintu ehlukeneyo. Okukhanya kulamabhakane abhaliweyo ukutshengisela ukuba ifakwe eyahamba lawo emkhankasweni. Ihamba labezempilakahle.

Owesilisa kanye labesifazane abathwele ibhakane elikhulu elibhaliweyo okukhanya ukuba bebelomkhankaso mayelana lezempilakahle emphakathini oyedwa wabo uthwele isengezamazo okukhanya ukuba nguye okhulumayo.

Owesilisa othwele isengezamazwi eceleni kwakhe kukhona isipikha okutshengisa ukuba kukhona akade bekhuluma ngakho labantu laba abanengi kangaka okungaba lukhankaso lwezempilakahle.

Ibhakane elikhulu elisegedini lesibhedlela. Ibhakane leli lifakwe izinto ezitholakala esibhedlela lesi kanye lezindledlana ezincane ukuba uhamba njani usiya esibhedlela sabantwana, esabobaba, esabafazi ngokuhlukana ngokuhlukana.

Abesilisa labesifazane abaphakathi kwendlu elemitshina eyehlukeneyo okukhanya ukuthi bazokalwa ubude babo, sekungabe kusekilinika loba esibhedlela esikhulu.

Abesilisa labe sifazane ababambisane inkezo okukhanya ukuba kukhona umkhankaso othize ade usenzakala, ngemuva kwabo kukhona ibhakane elikhulu elikhuluma ngokuba loku lusuku lokukhuluma ngeze ngculaza.

Abesilisa labesifazana abahlangeneyo. Inengi labo bahlezi phansi, ezitulweni ezimhlophe, phakathi kwetende. Okutshengisa ukuba kukhona abakulandileyo. Loba ukhankaso oluthize, nmayelana lezempilakahle.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi okukhanya ukuba kukhona okuthize abafunda ngakho, phambi kwabo bathwele omakhalekhukhwini abanye balama Computer, abanye njalo balezingwalo zokubhalela.

Abesilisa abamileyo abathathu okukhanya ukuba basezindlini zabezigulane okulembheda okulaliswa khona abagulayo phansi kulabanye abahleziyo embhedeni okutshengisa ukuba yibo izigulani.

Abesilisa labesifazane abagqoke impahla ezitshengisa ukuba ngabezempilakahle okukhanya kukhona umkhankaso ababhoda bewenza ebantwini abathengisayo. Sokungaba ngumkhankaso omayelana labezempilakahle.

Abesilisa kanye labesifazana abahlezi phansi okukhanya ukuba kukhona abakufundiswayo. Phakathi kwabo kukhona omileyo ongabe enguye umqeqetshisi loba umbalisi obafundisa lokhu abakufundayo.

Abesilisa labesifazane abahlezi phansi okukhanya ukuba ngabezempilakahle, kanye lezigulane. Oyedwa owesifazane ohlatshwa umunwe okhanya ukuba engabe ezohlola igazi, ikakhulukazi umkhuhlane weHIV.

Abesilisa labesifazana abagqoke amajazi amade amhlophe okutsengisa ukuba basebenza kwezempilakahle osokungaba ngodokotela loba omongikazi eceleni kwabo kukhona imota ethwala abezempilakahle .

Imitshina yakulezi insuku imincinyane. Esetshenziswa ukuhlola ukuthi umuntu angabe elegcikwane leHIV, loba cha. Ingatholakala ezibhedlela loba emakilinika.

Owesifazana ogqoke isikipa esimhlophe ukhanya ethwele ilembu elikhulu elinjengeflag. Lilembala ehlukeneyo egoqela umbala obomvu, olithanga, owehalantshisi, oluhlaza okwesibhakabhaka leminye emibili emnyama.

Owesifazana ogqoke ijazi ezimhlophe elide. Eceleni kwakhe kukhona abantwana abagqoke impahla ezifananayo okukhanya ukuba ngabantwana besikolo. Baphakamise izandla okukhanya ukuba kukhona abanika khona. Phambi kwabo kukhona izingwalo okungabe bebhalela noma bezibala.

Owesifazana omileyo ogqoke impahla ezitshengisa ukuba ngowezempilakahle uthwele ugwalo eceleni kwakhe kukhona owesifazana ohlezi phansi othwele umntwana okhanya ukuba umntwana kunguye ongabe elethwe e kilinika

Umtshina wakulezi insuku obizwa ngeluphu osetshenziswa ngabesifazana ukuzivikela ukuzithwala. Umtshina lo usetshenzwa ngokufakwa esibelethweni ukuze owesifazana angazithwali.

Abantu ababili, oyedwa kukhanya engowezempilakahle. Ogqoke amagilavu amhlophe, lokokuzivikela emlonyeni okumhlophe, lejazi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Uhlaba lo ohlezi phansi owesilisa ijekiseni esandleni sokudla.

Abesifazane abathathu abangamankazana amancinyane nje, bamile bakhangele ongumuntu omdala ophambi kwabo, okutshengisa ukuba kukhona abafundisa khona okungaba yimsebenzi yezandla.

Abesifazana ababili, babambisene ingane elele phansi. Okutshengisa ukuba iyagula Oyedwa walaba, ungathi ngumongikazi labodokotela. Onguye owelapha umntwana lo.

Izicathulo ezimnyama ngokombala, ezingamajombo ezijayele ukusethenziswa ngabantu abasebenza imisebenzi yezandla enzima loba eyingozi ngoba zona ziyavikela ukuba umuntu alimale.

Owesilisa othwele isigujana samanzi. Unatha amanzi, ugqoke isikipa esimnyama. Okutshengisa ukuba sengabe Kade esenza ezemidlalo loba unatha amaphilisi athize.

Owesifazane ohlezi phansi wanaba wabamba idolo wabamba langaphansi kwenyawo, okutshengisa ukuba uyazivocavoca kumbe uyazelula. Ugqoke ibhulugwe elimnyama lesikipa esincinyane esimhlophe.

Izicathulo ezilombala omnyama ezingabe zingama jombo zigqokwa ikakhulu ngabantu abasebenza imsebenzi enzima loba eyingozi ngoba ziyizicathulo ezivikela unyawo ukuba lunga limali.

Owesifazana okhanya egqoke impahla zezemidlalo loba ezokuzivoxavoxa, ufake ithawulo elimhlophe nke entanyeni, unatha amanzi okutshengisela ukuba bekusiyisikhathi sokuphumula loba ikhefana lokunatha amanzi.

Isigulane esihlezi phansi esikhanya siyenza okokuyelulwa, sibambe umtshina omncinyane owokwelula amathambo esandleni. Sihlezi phakathi kwenqola esetshenziswa ngabantu abangakwanisi ukuzihambela bodwa.

Owesilisa ogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka umile wabamba iqolo unatha amanzi. Isandla abambe ngaso iqolo sibhanditshiwe ngebhanditshi emhlophe nke.

Owesilisa omileyo, wagqoka amagilavu amhlophe, wagqoka impahla ezilombala omhlophe wazivala amakhala lomlomo. Ubambe umtshina wakule,i insuku otholakala esibhedlela esikhulu, umtshina lowu uxhunywe kusigulane esilele phezu kombheda.

Owesilisa okhanya egqoke impahla ezingasetsenziswa kwezemidla loba ukuzivocavoca uzithela ngamanzi emlonyeni okutsengisa ukuba usaphumula loba usewomile usanatha amanzi.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa emaklinika, ezibhendlela, ngabezempilakahle ukuhlola igazi ukuba ligijima kangakanani. Inhliziyo kuba itshaya kangakanani. Kanye lokutshisa loba ukuqanda komzimba.

Owesifazana okhanya esecingweni ku computer, lowesilisa okhanya ukuba engaba ngudokotela loba ngumongikazi uzifake umtshina wokuhlola ukuba igazi ligijima okungakanani.

Imitshina yakulezinsuku, esetshenziswa kwezempilakahle okungaba sekilinika loba ezibhedlela ukuhlola ukuba igazi litshaya kangakanani emzimbeni ,inhliziyo itshaya kangakanani lokutshisa loba ukuqanda kwegazi.

Izihlahla ezincane ezilombala oluhlaza ezilamaluba alombala olithanga. Zingelapha izifo ezehlukeneyo zisetshenziswa ngabantu abazingcitshi yemithi yesintu ukwelapha abagulayo.

Isihlahla esiluhlaza esilombala ofunukubabomvu, esibizwa ngokuba yibhithiruthi, eceleni kwazo kukhona izihlakazana eceleni eziluhlaza tshoko. Konke lokhu kungasetshenziswa kwabagulayo izifo ezithize.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, esilamaluba abomvu singasetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ebantwini abagulayo. Kusetshenziswa amahlamvu azo, amapande noma amaxolo aso.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esilamaluba alithanga. Singasetshenziswa njengemithi yesintu. Sisetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu, ukwelapha izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu.

Izihlahla kazana ezilombala oluhlaza tshoko ezingatholakala egangeni zingasentshenziswa zincitshi ezazi imithi yesintu eyazi ukwelapha kusentshenziswa amahlamvu aso noma impande zazo ukwelapha

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko, ezingasetshenziswa yingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha abagulayo izifo ezihlukeneyo kusetshenziswa amahlamvu, amaxolo kumbe impande zazo.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko, esisegangeni, singasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo, kusetshenziswa amahlamvu aso loba impande, sisetshenziswa ngabantu abakwazi ukuzisebenza.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezilamaluba alithanga lamhlophe zingasetshenziswa ukucecisa loba zisetshenziswe ukuba ngumuthi wesintu ukwelapha abagulayo izifo ezehlukeneyo.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu aluhlaza siyasetshenziswa ngabazingcitshi yemithi yesintu ukwelapha kusetshenziswa amahlamvu azo, impande loba amaxolo ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko ezitshengisela ukuba yizilimo okungaba yimfe loba amabele elamazimba. Ingasetshenziswa ukuba yikudla amazimba aso asetshenziswe ukuba ngawokuyenza impuphu yokwenza isitshwala.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko kanye lotshani obulombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa abantwana bazo kumbe amahlamvu loba amaxolo kumbe impande ukwelapha izifo ezehlukeneyo.

Imithi yesintu eyehlukeneyo eminye egigiweyo eminye echoliweyo, kungabe kuthethwe amahlamvu, okunye kuthwe impande, okunye kuthethwe amaxolo, ingasetshenziswa ukwelapha abantu abagulayo izifo ezihlukeneyo.

Imithi yesintu eyehlukeneyo, echolwe yagigwa. Kwasetshenziswa impande, amahlamvu, amaxolo. Kwasekufakwa emambodleleni ayehlukeneyo. Isilungele ukwelapha.

Imithi yesintu eyehlukeneyo. Okunye ngamaxolo okunye ngabantwana , ngokunye zimbande, okunye ngamahlamvu ingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukuyelapha izifo eziyehlukeneyo.

Itiye eliyenziwe ngezihlahla zesintu, elingabe ilselapha imikhuhlane ethize emzimbeni, lingatholakala emakilinika, ezibhedlela ezinkulu kumbe ezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku.

Izigxubho ezimbii eziphakathi kwenkomitsho emhlophe esandleni sokudla kukhona umuthi wokugxubhisa amazinyo kanye lamathawulo agadeneyo esingawasebenzisa ukugeza.

Izixubhu ezimbili eziphakathi kwenkomitsho emhlophe nke! Eceleni kukhona iluba elilombala oluhlaza tshoko! Nganxanye kukhona amathawulo okugeza agadeneyo. Kanye lomuthi wokugezisa amazinyo.

Amafutha asegabheni elimhlophe, elilesivalo esilo mbala oyisibhakabhaka. Amafutha la! angatholakala emaklinika, ezibhedlela loba ezitolo ezithengisa imithi yakulezinsuku. Angasetshenziswa njengomuthi oyelaphayo okugcoba ijwabu.

Amaphilisi akulezi insuku asegabheni elimhlophe, elilesivalo esimhlophe angalapha izifo ezihlukeneyo atholakala emakilinika, ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi okwalenzi insuku.

Amaphilisi akulezinsuku atholakala ezibhedlela kumbe ezitolo ezithengisa amaphilisi kumbe emakilinika angasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Amafutha akulezi insuku atholakala emakilinika lemazibhedlela lezitolo ezithengisa imithi yakulezi insuku. Eyenziwe ngesihlahla segabagaba esetshenziswa ukugcoba umlomo.

Isigubhu esilomuthi, owezempilakahle. Osetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Umuthi lo, ungabe uyenziwe ngamapintshisi kanye lesikabakaba.

Izixubho ezimbili eziphakathi kwenkomitsho elombala omhlophe nke. Eceleni kwazo esandleni sokunxele kuleluba eliluhlaza elikhanyayo ,nga esandleni sokudla kukho amathawulo agadeneyo Kanye lomuthi wokugezisa amazinyo.

Amaphilisi akulezi insuku asegabheni elimhlophe elesivalo esimhlophe elibhalwe ngombala wegolide ngaphandle. Phakathi amaphilizi la alikhulu, ayelapha izifo ezihlukeneyo.

Izihlahla zesintu ezehlukeneyo, imihlobo. Ezinye zigigiwe, ezinye zicholiwe, ezinye kuthethwe amaxolo, ezinye kuthethwe amaluba, ezinye kwathathwa impande zazo.

Imihlobo hlobo yamatiye ayenziwa ngezihlahla eyehlukeneyo. Amatiye lawa anganceda emzimbeni yabantu abaphathekileyo ukwehlisa ukugijima kwegazi, ukutshaya kwenhliziyo lokunye okwehlukeneyo.

Izihlahla kanye lamaluba, ezingasetshenziswa ukucecisa kanye lokwelapha. Izifo ezehlukeneyo, emzimbeni yabantu. Kusetshenziswa impande zazo, amahlamvu azo. Loba amaxolo azo.

Imithi yesintu eyehlukeneyo imihlobo okunye ngama luba okunye ngama jodo okunye ngama xolo okunye zimpande kungasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Imithi yakulezinsuku kanye lamaphilisi akulezinsuku okwehlukeneyo okuphezukwetafula . Kungasetshenziswa ukwelapha abantu abagulayo izifo ezehlukeneyo kumbe imikhuhlane eyehlukeneyo.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko! Ezingasetshenziswa zingcitshi yemithi yesintu. Ukwelapha izifo ezehlukeneyo, emzimbeni yabagulayo Kusetshenziswe izinto ezithize, ezigoqela amahlamvu, impande kanye lamaluba azo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza ezingasetshenziswa njengemithi yesintu, sisetshenziswa zingcitshi ezazi ukuzisebenzisa izihlahla zesintu ukwelapha abagulayo emzimbeni, kusetshenziswa impande loba amahlamvu aso.

Isilimo esingasetshenziswa njengokokuphekisa loba umuthi esibizwa ngokuba yi galikhi ,siyelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu, sisetshenziswa ngabantu abakwaziyo

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko, singasetshenziswa ukwelapha izifo ezihlukeneyo. Kusetshenziswa amaxolo aso, impande zaso loba amahlamvu.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza ezehlukeneyo kanye lotshani obuluhlaza zingasetshenziswa njengemithi yesintu, zisetshenziswa zincitshi ezazi ukulungisa kuhle imithi yesintu.

Izandla ezibambe imithi yesintu okukhanya ukuba ngamahlamvu afuna ukugqundwa gqundwa abaseyenziwa umithi ongelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni wabantu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko, ezinde kanye lezifitshane ezingasetshenziswa njengemithi yesintu yokwelapha izifo ezihlukeneyo ezingahlasela abantu abagulayo.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza lamaluba amhlophe nke. Zingasetshenziswa njengamaluba okucecisa kumbe njengemithi yesintu kusetshenziswa zingcitshi ezazi kuhle ukwenza imithi yesintu.

Utshani obuluhlaza tshoko, obukhanya busendaweni engaba ngamadlelo enkomo endaweni yasemakhaya, utshani lobu bungasetshenziswa ukucecisa kumbe impande zabo bunathwe kuselapha imithi ethize kufana leyesisu.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko, lamahlamvu aluhlaza tshoko, ezingasetshenziswa zingcitshi yemithi yesintu ukwelapha imkhuhlane eyehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko, esingasetshenziswa zingcitshi zemithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu, kusetshenziswa amahlamvu loba impande zaso.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko, ezingatholakala egangeni lezi zihlahlakazana zingasetshenziswa ngabantu abazingcitshi yemithi yesintu ,ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo.

Izihahla ezilombala oluhlaza tshoko! Ezincane kanye lezinkulu. Ezinye zilabantwana abalombala olithanga. Okukhanya ukuba yintume. Engasetshenziswa ukwelapha. umkhuhlane wamehlo. Kanye lesibeletho.

Izihlahlakazana zakulezi insuku, ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa ukwelatshwa izifo ezihlukeneyo emzimbeni yabantu. Zisetshenziswa ngabantu abazingcitshi emithini yesintu, abakwazi ukuyilungisa.

Isihlahla esilombala oluhlaza tshoko lamahlamvu aluhlaza, esingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo. Kusetshenziswa amahlamvu, amaxolo kumbe impande zazo.

Imithi yesintu eyakulezinsuku ifakwe embodleleni engasebenza ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu abagulayo, isetshenziswa zingcitshi zemithi yakulezinsuku.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko, lamaluba abomvu, zingasetshenziswa njenge mithi yesintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni yabantu, kusetshenziswa amahlamvu loba impade zaso.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza ezilamaluba amhlophe nke. Zingasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Zisetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko. Ongasetshenziswa ngabezengcitshi yemithi yesintu ukwelapha izifo eziyehlukeneyo emzimbeni yabantu kusetshenziswa amahlamvu loba impande zazo.

Isihlahlakazana esilombala oluhlaza tshoko esingasetshenziswa zingcitshi zemithi yesintu, ukuyelapha ukugula okusemizimbeni yabantu, kusetshenziswa amahlamvu azo loba impande zaso lesi sihlahla.

Izihlahla eziluhlaza tshoko ezinde lezimfitshane ezingasetshenziswa ukucecisa kumbe ukuba yimithi yesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabagulayo kusetshenzisa impande kumbe abantwana bazo

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko kanye labantwana abaluhlaza tshoko zingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha abagulayo besebenzisa impande loba amahlamvu ezihlahla lezi.

Izihlahlakazana ezilombala oluhlaza tshoko lamaluba amhlophez ezingasetshenziswa njengomuthi wesintu wokwelapha izifo ezihlukeneyo, kusetshenziswa amahlamvu azo kumbe abantwana bazo.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko ezingasetshenziswa zingcitshi ezazi imithi yesintu ukwelapha izigulane izifo ezehlukeneyo emzimbeni yazo. Kusetshenziswa amahlamvu loba impande zaso.